Uudhano owo uundjolowele womuntu, onkene okwali kuna omathigathano guuthanguthangu, gali ga ningilwa kOshitopolwa hogololo sha Shiwarongo omasiku omilongo mbali ga Januali, omumvo twazi.

Ehuliloshiwike lyaziko ondali ndayi mositola yo Studio mono ndeki landela ombulukweya yandje yoku zala onkene sho nda landa ombulukweya ondaka pewa okambindja oshali ,oshoka oyali yili kofanditha.

Aalandithi yomomapandaanda nenge yopomatala gontumba, ohaya ka tala omatama, uunawamundesha, nenge omakeebiji oshowo oonyanga kaanafalama mbono haye ga longo eta yeya nee yeyi landithe ya mone oshimaliwa .

Kehe omukwashigwana heya mositola oku na shi eendela, a hala oku landa ethimbo ndono nenge a hala oku pewa iimaliwa pamukalo gwoku longitha okakalata.

Inokala noombaapila dhoye dha simana dha shalakana ashike negumbo nenge nondunda ayihe onkene ilandela okasikopa koye kokutula oombapila oshowo kokutendeka ongodhi yoye opo kayi kale pevi yo yi tatuke.

Ehangano lyoshilongo leather olili tali landitha oongaku dhalongwa miipa yoongombe oshowo oongaku dhalongwa miipa yiithitukuti ,oongaku ndhino odha kola lela dho ondhina ombiliha, ila wu ilandele oongaku dhoye.

Omunangeshefa nenge aantu mba haya longo moombelewa dhiimaliwa ihaya yalula we koonyala, ashike opuna okashina hono keya nuutekinolohi haka yalula iimaliwa ko taka ulike kutya shino kashina ngushu nenge kashili pamuthika goku longithwa.

Ombaanga yoFNB oyina etumwalaka lyuuka moshigwana, kutya mongashingeyi otovulu owala okulongitha okakalata koye oku landasha ashike ito nanwa nande iishoshela yasha yo komwedhi nenge pethimbo ndono tolanda.

Uundjolowele oshinima sha simana onkene keshe gumwe kaleka uundjolowele komeho kwayihe. Onkene momasiku 2 Agusite ondali ndaka landa omiti dhandje shashi kakwali ndiyuvite nawa nda li ndiina eshikisha.

Aluhe gwanitha po iinakugwanithwa yoye, ngoye to kwashilipaleke kutya owa gwanitha po iinakugwanithwa yaantu mba ya pumbwa ekwatho lyoye, nokuya simaneka wo.

Ongeshefa dhihupe nihulunde odhili dheya pooha naantu piitopolwa keshe opo dhi kwashilipaleka kutya iikulya yoshigwana opo yili no ta vulu okwi landela kombiliha yo ya ki paluthe.

Edhina lyandje oTobias, ndili ndina ongeshefa yokuninga iitafula noombete, onkene otandi kongo omuniilonga, ngoka teya tulongele pamwe. Ngoka e na ehalo nadhenge konomola, 0814807823.

Oshitaafula, iipundi, nenge okasikopa wahala? Kehe shimwe otatu shiku longele, sha longwa miipilangi, ngoye shoye okutala owala, nokupula kutya oshini wahala lela, tse tushiku longele kombiliha. Sho oshiwanawa ihaku tiwa landa.

Owuli holongo ndele aluhe owa loloka okuyonga iikutu yoye konyala, ilandela eshina lyoye lyokuyonga iikutu ndono lyina ombiliha lela lyina ashike 7,999.

Owa hala okuyeluthapo onkatu yokumuna iimuna yoye? Ngele osho ndele kuna omakwatho inda apehangano lyoFNB otali vulu okukupa omukuli ngoye to keyi shunitha nale kuna iihoshela iishona.

NED BANK okuli eeta mo omalunduluko muukalata mono to vulu oku landa omagadhi, othewa oshowo oshimaliwa shoye koomuma pehala lyoku kaya momikweyo dhilwe dhi ili dhomashina goku nana iimaliwa.

Bank Windhoek Namibia oku li ta dhana onkandangala mpoka ta yambidhidha aadhanita ga aaNamibia paku yapa, yambidhidha noshimaliwa shoondola 200000 sha ningile momasiku 7 gomwedhi omutitano 2024.

Owa loloka okulanda oonayilona ndhono tadhi dhipaga iinamwenyo dho tadhi nyateke omudhingoloko? Ila wu ilandele ondjato yoye yokuhumbatela iinima nena yi li kombiliha, ngweye oto kala toyi longitha kehe ethimbo to yi mositola.

Iinima yopamu thigululwakalo oyili ya pumbwa oku kalekwapo, nonkene aantu oyendji ohaya tsikile noku ihathitha pomahala giili nogiili yafaathana tuu niinima mbiya pumbiwa komuntu esiku nesiku.

Owuli molweendo? Manga ino tsikila nondjila yoye Ila wi ilandele sha shokulya nokunwa oshowo wu gwedhepo omeya gokunwa. Opo wi ikelele koomposi wu hinge wa tonata nasigo opehala lyoye mpa toka thika.

Owuna ongeshefa yo ku gandja omikuli kaakwashigwana, ashike kuna ehala mpa to longele? Ila nena wu longele mombelewa yetu muno, ngoye wu kale to tu pe okashona nima, hono ke li po ngele wa mono.

Omukuluntu gwombaanga oha yalula iimaliwa ye akale akwashilipaleka kutya kehe mekutu omwata iimaliwa ingapi yithike iimaliwa ingapi eyi sgange mimambo sho shi kale shishiwike.

Ombaanga onene yuuyuni oya gandja oshimaliwa shili pongushu yoodola omayovi omathele gatatu shono tashi gandjwa kaagundjuka mbono taa kutha ombinga mokukaleka omidhingoloko dha yela osho woo uundjolowele moshigwana.

Owuli wahala owili yoye yoko shikesho opo waahaka pule kutya ethimbo ongapi nenge owahala omakende gomutenya? Ila wulande omakende gomutenya osho woo ondjato yoye yiimaliwa, tolanda ondjato yiimaliwa waaha ka tule moondjato dhoo mbulukweya.

Owahala oku landa ohema yopamuthigululwakalo nenge owa hala oku hondjelwa? Ngeeenge oku hondjelwa nenge oku landa ila wutu talelepo mostola yetu, ngele ino shi adha mo otatu ku hondjele shi wahala.

Ongeshefa oya pumbwa omntu todhiladhila, mono aanangeshefa ya landa iihongomwantu etaye yi zaleke mongashingeyi oyafa ashike aantu nongele omuntu okwa hala oshinima shontumba oha tala ashike koshihongomwa ye etayi mositola.

Ombaanga yo FNB otayi lombwele kehe omuntu kutya, ino kala to indile unene ,indila mpa iitovulu mpa wa pumbwa ekwatho ngoye shunitha oshimaliwa shono pethimbo ngaashi weshi indilile.

Ooyene yomagumbo ohaya kwashilipaleke kutya oya ka longa, ko okamaliwa ha ya mona ta ye ka pe aakulukadhi ya ka lande iinima mbi ya pumbiwa megumbo ngaashi iikulya osho wo omagadhi gokulya nenge gokugwaya.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyitha kutya mopaife oye etamo oshitpolwa shono hayi gandja omakwatho goshimaliwa kaanasikola, wuki ilonge, ngweye toya wugalule oshimaliwa shaantu.

Pashiwambo omumati owuna oku kala wuna epaya lyoye lyili moshiya onkene okwali ayi ekiikandele epaya lye oshoka olyali kombiliha esiku ndyo.

Okuli taku gandjwa omapandulo komu kadhona gwedhina Lovisa Lukas, ngoka iivenene oodola eyovi mesiku djohole shali tashi ningwa kehangano djo BankWindhoek Namibia.

Otuli hatu longo omatyofa ngoka ga teka noshowo oosikopa ndhoka dha teka tudhi longulule, tudhi tule ponkatu ndjono tayi vulu oku longithwa komuntu opo tu kwathele oku yoga ngoka ga kaka ishewe.

Owuli wahala oshhindele kushi kutya otoshi adha peni? Ila ashike nokamutse koye aantu yoompadhi mbali oha yuuvathana tu popye okana nokana wupewe oshimaliwa wuka kandulepo uupyakadhi woye.

Etanga lyokoompadhi lyaakulukadhi, olili hali dhana onkandangala, nohali yambidhidhwa komahangano gayoolokathana. Otaku kakala kuna oshinyangadhalwa shiliko momasiku omulongo nagaheyali, gaJanuali omayovi gaali nomilongo mbali naheyali.

Aakwanambelewa yomo mbanga yo Bank Widheok oyeli ta kukilile akwashingwana shi yena okuninga ngele eli pokashina kokunana iimaliwa , yo oya kelele oku kwathelwa komuntu kehe tazi ho kemushi.

Ombaanga yo Standard bank oyili ya landa oondhopi dhili pongushu yoondola omayovi omathele geli gane ndhoka tadhi ka longithwa okutunga osikola oshiwo oshitayi shopolisi moshitopolwa hogololo sha Havana.

Owuli ho landitha okapana koye ndele aalandi ohaya li owala ya thikama? Ila wu lande iipundi yoye yilyi ine tse tuku gwedheleko oshitaafula shaashino nangoye oto kondjo wu vule oku tula omboloto oshitaafula.

Owa hala okulanda okambakumbaku koye kokulongitha koonyala ndele kuna oshimaliwa sha gwana, inda wu kapewe omukuli kehangano lyo FNB ndono tali kupe omukuli oshowo hali thiki komikunda hoka.

Ombaanga yoStandard bank otayi tsikile nokulonga nuudhiginini mokukwashilipaleka kutya oyaadha esindano lyelalakano lyombaanga oshowo okukwathela aakwashigwana shoka taya pumbwa.

Standard bank oha gandja omakwatho kaantu koohandimwe nenge omahangano ngono tage ya po nelunduluko lyomoshitopolwa lyoku eta po oshinima shontumba nenge okulongela kumwe naakwashigwana okukaleka uundjolowele nenge ehumokomeho lyu uka komeho.

Momasiku omulongo nahetatu sigo omilongo mbali gaSeptemba 2025 Nedbank otaka kala koRehoboth noho taka taambako kehe gumwe teya alole okuhinga nohauto oshowo okupopya naamba yeli kombinga yoshimaliwa.

Ombaanga yopashigwana otayi tseyithile aalongithi yombaangaa kutya wukale wuli uupathi ngele tolongitha uushina wokunana iimaliwa, wukale wushi kutyaa komeho goye okuna lye nokonima okuna lye. Ino gandja oonamba dhoye kukehe gumwe.

Ondola yaaUnited state oyina ongushu yiivule yiilongo yimwe sho osha sinanekwa molwa ongushu yasho.

Oshimaliwa osho esimano shaashi ohashi kwathele mokulanda iikulya, mokufuta oosikola, mokufuta omahala gokuza, mokulanda kehe oshipumbiwa shomuntu sha kehe esiku, onkene ngele kunasha oshimaliwa, ohashi kala shafa oshidhigu kashona.

Omapandulo guuka komuleli gwaNamibia meme netumbo Nandi Ndeitwa molwaashono a ningi omuleli gwotango omukulukadhi oshishi okumupandulilwa.

Standard bank okuli a gandja oshipopiwa kaakwashigwana yomoshitopololwa hogololo shaShikoto koshigongi shaliko omulongo na gaali ga Febuluali omayovi gaali nomilongo mbali nahamano mpono omukuluntu gosheendo a gandja etumwalaka opo aantu ya longithe nawa uukalata wawo.

Ngele owi yadha wa mono omuntu ta nanako iimaliwa ko akaunda yoye. Oshi li sha simana opo wu lopotele o akaunda kehe opo ya kalele endjondjo lyiimaliwa mbyoka lyali paveta.

Owuli wa loloka ehatopo lyo radio yonzinzimbe kaakwanegumbo inda ko Furnmart nena eto landa osikopa yoye mono toyi tula ndele ka puna ngo tayiko , aantu otaya tala ashike yo oyili mpeya yi kalela.

Pashiwambo omukuluntu ihapopitha athikama onkene owuna oku mwetela oshipundi akutumbe ngele oto mupe iikulya oto eta ne oshitafula opo wutule likulya, moohango poshitafula opo haputulwa iikulya ko kiipundi takukutumba omuhokani nomuhokanwa.

Ilandela ongodhi, omambako okuziilila moNedbank etaye kupe oshimaliwa. Kuuyelele owundji otovulu okudhenga kongodhi yo 0612952222.

Nedbank ota lombwele aalongithi yombaanga ye kutya ino kala wu li momikweyo omile, inda kuyo wu ninge ethimbo ehupi, ye ke ku lombwele nkene wu na okupungula iimaliwa muyo pamukalo omuwanawa nenge wu dhenge kongodhi 081959222.

Ouli holongo omatama nde kuna iiyemo ya gwana nenge kapu na mboka haye kukwatha inda nena wukamone ekwatho koFNB nenge wudhenge konomola yongodhi 0612998883.

Ehangano djo Bank Windhoek Namibia odjili tali hiya ne simaneko aakwashigwana yeye yaka shangithe uukalata wawo, opo yavule oku kala tayi itumine iimaliwa konomola yoye shono oshipu nosheendelela.

Iimaliwa oyo hayi kwatakanitha iilongo pamwe, hono haku kala iilimbo yiilongo noshowo omitse dhaaleli yomoshilongo kehe. Onkene keshe oshimaliwa oshina ongushu shi ikwatelela komuleli oshowo oshilongo shono.

Opuna eshina ndyono tali ku dhungile noku kuningila okothiwa lyili kombiliha lela tali landithwa ano lyali yina omayovi geli gahamano nomathele geli omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ashike mongashingeyi otoli adha komayovi geli gahamano ethele nomilongo omugoyi nomugoyi.

Ombaanga yofNB otayi lombwele aalongithi yawo kutya ngeke owiiyadha wuli muupyakadhi wapumbwa ekwatho lyomeendelelo opuna onomola ndjoka to vulu okudhengela ndji tayi landula 061 306080.

Ehangano lyoStandard olyili lya gandja oshimaliwa shithike poodollar omayovi omathele gatatu , nomilongo omugoyi nahamano kuFillemon Tobias. Ngoka ena okakambe haka tondoka lela ka thigipo uukambe uukwawo momasiku omilonga mbali nagatatu gaFebuluali omumvo gwa piti.

Iimuna yoye oyasapo kondjala ngele osho inda wukamone omukuli wulandulule iimuna yoye wutsikile nuunafalama woye opo wuye komeho ngweye wumone oshimaliwa pamukalo gokulanditha ngele iimuna yoye yakoko nowahala okuyi landithapo.

Mefudho ndino tu uka, otaku ka kala kuna ofanditha, mono taku ka landithwa owili yina ashike oondola omathele geli gaali, okandjato taka ka kala kena ashike oondola omilongo ntano, neshina ndono tali ka kala lyina oondola eyovi, olyo ashike lyafa lyina mo ondilo kashona.

Owahala okwilandela ohauto mala kuna oshimaliwa Ila nena wupewe omukuli ko FNB Namibia ndjono yatameke mesiku 1 sigo 29 Febuluali 2024 uyelele owundji dhenga kongodhi 0652992437.

Kehe mombelewa konyala owuna okwadhamo iipundi mbyono yomatyofa manga watengelela ekwatho lyoye ndi wendela mombelewa opo ne tokatumba kiipundi mbyono wutegelele onambelewa ekukwathe.

Ohauto yoye kombiliki otayi kudhile? Ila nena wu ilandele omahooli goombiliki. Ngele owa hala uuyele owundji dhenga ko 061306081.

Ehangano lyo FNB Namibia, odjili lya gandja oombaapila dho kuundjugo kaakwashigwana yomoshitoplwa sha Havana, ya gandja oombaapila odhindji lela, kehe megumbo omwa pewa oombaapila dhi li dha ya pomathele geli gaali.

Onkundana ombwaanawa yuuka kaahingi yomakambamba mbono yena o akaunda yo Fnb kitya ngele oto futu omahooli ethimbo to nwetha longitha okakalata koye opo wi gwedheleleko kompito sho toka landa ishewe owuna ombiliha.

Omukuluntu kehe okuna oshipwiyu oku kaleka egumbo lyina iikulya osho wo oku kwashilipaleka kutya aanasikola oyena shawo shokuya koskola ngele oha longitha oshenditho.

Okulonga niipilangi okweya mpompito ndjino aantu taa ningi oshinima shontumba tashi vulu okulongithwa

Owuhole okupulakena oonkundathana, okutala etanga? Oshili shasimana wutondoke wukiilandele oradio yoye yomuzizimba ndjono yili kombilihalela yali yili koodola omayovi geli omulongo omathele geli omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, ashike mongashingeyi oyili ashike komayovi geli omulongo nomathele gatano.

Iimaliwa yiilongo ya yoolokathana oyiliya pumbiwa onkene oshimaliwa kehe oshasimana nohashi longithwa okufuta omahooli omuntu

Oongeshefa ohadhi endele pamwe noombanga pakulongela kumwe pamukalo nguno, tolongitha okakalata kohe oku landa sha mositola , onkene inashi pitikwa okwenda niimaliwa oyiindji pa ndjato yoye onkene longitha owala okakalata.

FNB Namibia okuna etumwalaka lyuka manilonga ayehe ya FNB kutya okukala wuna omiinkalo olyo esimano, kakele ashike kwatelapo uuntu woye ngweye tosile oyakweni wo oshipwiyu, ngele owahala okuva uyelele owundji otovulu okudhenga 0652992222.

Iitopolwa mbyono yi na omakuti, oha ku tetwa omiti ndhi ominene eta dhi hwandagulwa oku ningwa iipilangi mbyono mongashingeyi ta yi ningwa iitafula niipundi yomoskola.

Moshilongo Namibia otwiyadha popinto ndjono kehe omuntu talongitha ongodhi hadhika tadhengelwa ka kwashingwana mbono tayelombwe kutya okwavena oshima shontumba okwa pumbwa oku kwashilipaleka ngenge oye mwene onkene oshili sha simana kugandje uyelele woye wombanga , wongodhi yoye , edhina lyoye kukehe omuntu thwadha pono.

Aaniilonga yomopepa oya itsakidhila noku longa iilonga yawo mbi ya pewa. Sho ishewe aalandi ota yeya yeli momwaalu ogundji lela, taya kwashilipaleke kutya otaya landa manga iinima yili kombiliha.

Ongeshefa dhiyelelwa odha yoloka thana ,opena dhono hadhi hahitha ondjuhwa, oohi noshowo onyama mpono pena ontokele nontiligane sho oshi ikwatelela kalandi kutya ye okwa hala yinipo.

Oto hiwa nesimaneko enene koshiputudhilo oshinene sha Unam mo Venduka. Momasiku gaali nasigo gatano ga Febuluali hono taku keya Nedbank teya a popye kombinga ye patululo pambelewa lyoshitayi she.

Oshimaliwa kehe oshina endhindhiliko ndyono hali kwathele aakulupe oshowo aantu mbono ihaya monoko. Ye shi dhimbulule yoye shi konakone kutya mbino yili meke lyandje ingapi lela opo kaya tompaka nithe yo kaya ka gandje iimaliwa yapuka.

Oshi li sha simana opo wukwa shilipaleke kutya oshimaliwa shi wuna meke lyoye kashina ne kutya osho shilongo shini. Shi kwashilipaleka kutya inoshi tuula oshili ngaashi shili opo shi ka longithwe wo komuntu a landulako.

Owahala oku tota okambo komapungulilo goye ndele kushi kutya oto toto mombaanga yinipo? Ila nena kombaanga yopamuthika wuye wutote okambo komapungulilo goye. Wukwashilipaleke kutya iimaliwa yoye oyili megameno notatu kupe keshe shimwe wapumbwa nekwatho ngele owuli muudhigu.

Ombanga ya Namibia yo Bank Widheok otayi tseyithile alongithi yoombanga kutya kehe ngu takapungula komapungulilo gombanga nge okuna ompito yokwivenena oshimaliwa shangwedhwapo shondola 1000,00.

Eshina lyoku yoga lyali lyili koondola omayovi gahetatu omathele geli gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi mongashingeyi oto fadhukapo nalyo komayovi gaheyali omathele geli omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi ombiliha ileni yakwetu.

Ehangano lyoFNB moNamibia olyili tali lombwele aanangeshefa opo yakongele uukalata wongeshefa waFNB, opo yape omukumo aaniilonga pamwe nayo yo yalande iinima yawo. Kuuyelele owundji otodhenge kongodhi yo 0612998877.